Omusaadha atyaime ayambaire olugoye eitale luli mulangi yabbululu agemye omuguwa, akaguwa kali mulangi yabbululu, emiguwa egindhi giri kumbali ayambaire empere enimpi.

Embidhi eri mu kiyumba lyato efulwimya enhindho nho munhwa nga eri mu kiyumba, ekiyumba kili mu langi ya kitaka nhe embidhi yene ya kitaka efulwimya omunhwa kuliya.

Amaato mangi gatiise ebintu gali ku maadhi gali kutambula. Amaato gaswika nhi mu ikumi mangi. Gali kutambula gali kuseyeya ku maadhi. Gatiise ebintu mundha omwo.

Omukazi ali kutambula yetiise...yetiise ku mutwe. Mulimu emigaati, mule mwe yetiise kalimu emigaati, abekeile ensawo ku mugongo. Kumbali ghaligho emmotoka, aghandhi ghaligho amayumba. Ali kutambulila mu lugudho ghagati yasiba enviri.

Omukazi agemye ente ibiri ayambaile olugoye, luli mu langi ya kyenvu. Yesibye ekitambaala ku mutwe kili mu langi ya kyenvu. Agemye ente ibiri nh'omusaadha atyaime ku motoka ali kuvuga motoka.